<hesitation> jërëjëf mbokk yi ci <hesitation> taamu bi ngeen taamu Louga FM RTS ñu amat mbégte ak bànneex <breath> dellusiwaat si seen émission bi nga xam ne projet ECHO bi moo leen ko doon jagleel di émission bi nga xam ne day jàppale béykat bi <breath> neenaa leen fii nawet bi tàmbalee fi mu yem ba keroog muy jeex ndax fépp fu ñu toll rek <breath> am na émission boo xamante ne moo ni méngóol <breath> tey jii nag <hesitation> ñu ngi war a waxtaanee <hesitation> li nga xamante ne ba tey ci xeetu yàq-yàq <noise> yi la maanaam daal <breath> gunóor gi nga xamante ne dafay yàq ak picc mi nga xam ne aussi dafay yàq <breath> <hesitation> dinañ ci ànd ak waxtaan bi ki nga xam ne moom mooy Momadou Sonko <breath> wolof Ndiaye dafa ne tungune du teew ñuy nataal moom Momadou Sonka nag la ñuy bàyyi mu nuyonteeg mbokku auditeurs yi su ko defee mu gën ñoo présenter boppam Momadou ñu ngi lay nuyu
<hesitation> maa ngi lay fay <hesitation> maa ngi tudd Momadou Sonko <hesitation> maa fi teewal <hesitation> waa DRDR <hesitation> di nuyu sama kilifa monsieur Bampoki teewal fi aussi service départemental du développement rural <hesitation> kilifa gi di monsieur Doudou Diop <hesitation> moom tamit maa ngi koy nuyu di nuyu auditeurs yëpp
<breath> voilà donc ginnaaw bi nga <hesitation> nuyoo ba noppi tey jii nag <hesitation> comme niñ koy faral di ko defee rek <breath> invité bu ne yow yaay faram fàccee thème bi maanaam li ñuy waxtaanee mooy insectes ravageurs ak oiseaux gri granivores <breath> loolu tey boo ñu ko doon faram fàcceel noo ñu koy faram fàcceelee
voilà émission bi solo bi tey mooy <hesitation> pour waxtaan ci li jëm ci <hesitation> xeetu gunóor yi ak picc yi nga xamante ne ni dañuy yàq mbay mi <hesitation> man nag <hesitation> man maa yore <hesitation> man maay chef de bureau DPV SDDR bu Louga <hesitation> d' abord <hesitation> di leen présenter DPV ci boppam DPV maanaam di di la direction de la protection des végétaux moom mooy <hesitation> structure ministère de l' agriculture et de l' équipement rural bi nga xamante ne ni moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu aar gàncax gi maanaam di xeex ak gunóor yi ak lépp loo xamante ne ni day yàq gàncax gi waaye yemul ci loolu rek DPV tamit <hesitation> dina yëngatu ci wàllu aar <hesitation> meññeent yi nga xamante ni ñoom ñooy génn ci réew mi ak ñooy dugg ci réew mi muy fruits yi nga xam ne moom la ñuy exporter ak la ñuy importer di ko saytu ndax ay fruits yu sell la balaa ñuy génn balaa ñuy dugg tamit ndax mu xam ndax ay ñam yu sell la waaw

ak gunóor yi nga xamante ne ni ñoom ñooy yàq dugub ji voilà
donc <hesitation> loolu la ñu ràññee ci nag ci gunóor yi bu xonk bi boobu daal dafa mel ni ragal nañ ko trop yow lan nga ñu mën a wax ci gunóor googu d' abord <hesitation> lan moo waral gunóor boobu taamu lool ñebe jeeg gerte gi <breath> ak surtout période bii nii Louga yi génnee
voilà gunóor boobu ñu naan <hesitation> ci français rinubia <hesitation> gunóor boobu ci dugub bi lañ koy gën di faral di gis surtout heure biivoilà

li ñu naan <hesitation> un insecte floricole maanaam yi nga xamante ne ni <noise> li jëm ci wàllu fleurs yi moom la ñuy dundee gunóor gi ci xeet boobu la bokk <hesitation> muy gunóor boo xamante ni dugub

voilà gunóor boobu li muy def mooy dina yàq fleur bi ba nga xamante ne ni day mujj avorter bu ko defee dugub bi di mujj a am <hesitation> du mujj a meññ daal du mujj a am dugub waaw effectivement heure bii lañ koy gën di gis si gàncax gi parce que <hesitation> gàncax gi dafa <hesitation> stade de développement bu nekk ci gàncax rek dafa am période boo xamante ne ni gunóor gi gu façon gunóor bi koy sonal voilà boo jëlee par exemple ca Njuma liy sonal gunóor yi liy sonal gàncax gi mooy ay xeetu feebar des champignons yoo xamante ne ni dañuy leen di sonal <breath> boo ñëwee au moment <hesitation> de la montaison am na ay xeetu gunóoram moment bii ñu toll tamit di moment fructification am na ay xeetu gunóor yoo xam ne ni ñoom ñoo ciy gën di faral di bëri gunóor bu xonk ak tamit wànq voilà wànq bi ñu naan ko cantharide moom i tamit heure bii

waaw

boobu ban xeetu gunóor la
voilà ñebe ji tamit comme ni ma ko waxee rek stade développement bu nekk am nañ <hesitation> gunóor boo xam ne moo koy sonal bu fekkente ni nii ñebe bi la ci bi muy ndaw boobu moom xam naa ne béykat yi fii Louga xam nañ ko bu baax ñu koy wax awar amsecta amsecta moorei boobu moom sonal na kii yi fii trop waa mais stade bi ñu toll nii fi mu toll nii gunóor bi nga xam ne moom mooy gën a gën a sonal kii ñebe ji ak problème bi muy gën a am aussi mooy wàllu li ñu naan ngolaan
ngolaan
waaw ngolaan bi moom instant bii day day day sonal bu baax <noise>
ngolaan day <hesitation> sonale bu baax <hesitation>

voilà bu ngolaan bi paasee am na beneen tamit boo xamante ne nii fi mu toll nii ngolaan sax boo ko seetloo daanaka du gunóor mais champignon la boo xamante ne ni li koy waral tamit bokk na ci jiw bu sellul voilà ak tamit <hesitation> traitement suuf bu baaxul

maanaam ay xeetu kootoot comme niñ koy waxee ci ginnaaw fu xob bi lay nekk bu ko defee di ko muucu muucu boobu mu koy muucu day tax ba feuille bi day dem ba xob bi day dem ba kotomu voilà muucu boobu mu koy muucu tamit xeetu gunóor boobu dina bàyyi ci xob bi liñ <hesitation> benn substance buñ naan miela miela boobu dina dem tamit ba jural <hesitation> gàncax bi feebar ba gàncax googu day mujj <hesitation> daal di wow

façon gunóor yooyu pour xeex leen <hesitation> surtout budee bi nga xamante ne ni ci dugub bi la

mooy gunóor bu xonk bi ak gunóor <hesitation> bi nga xamante ne ni mooy wànq yooyu pour xeex leen am nañ luñ naan la lutte chimique voilà mais la lutte chimique boo ko naree def day cher

gunóor gu dugg ci toolu dugub di fa yàq nga bëgg ne da ngay dem jënd ay produits pour ñëw xeex ko mais loolu boo defee calcul bi na bu fekkante ne ni surtout gunóor bi atteindre lul benn dayoo bi ñu naan seuil bi <hesitation> bu boobaa boo moytuwul la mu nar a yàq <hesitation> pour <hesitation> faagaagal ko xaalis boobu nga nar a jëfandikoo moom moo nar a ëpp la mu nar a yàq bu boobaa kon bu boobaa daanaka boobu du am solo moo tax dañuy préférer yeneen méthode de lutte yu demante ne ni <breath> comme day gunóor yoo xamante ne ni teg ci tamit guddi la ñuy gën di actifs guddi la ñuy gën di <hesitation> yàq bu ko defee guddi googu da da ngay xaar ba guddi nga daal di taal safara parce que ñoom lumière fra bi da leen di attirer boo taalee safara lumière bi daal di jóg bu ko defee ñoom dinañ dem fekki ji lumière bi buñ ko fekkee daanu ci biir <breath> <hesitation> bu dee wànq bi surtout <smacks lips> bu ci gunóor yi daanoo ci biir taal bi lakk xetu yeneen gunóor yooyu ci boppam day day dàq seen morom yi voilà ñoom guddi gi la ñiy gën di yàq la ñuy yàq bëccëg gi <breath> bu dee wànq bi day wàcc ci suufu ci taatu dugub bi voilà bu fekkente ne ni kii gunóor bi ñu naan <hesitation> runibia la gunóor bu xonk bi moom moom day su gasu suulu ci biir ci biir suuf si waaw
benn xeet la ci xeex ko maanaam taal maanaam loolu benn xeet la ci xeex gunóor yi maanaam

<hesitation> chimique bi mën nañ koo utiliser maanaam utiliser ay produits chimiques <hesitation> de contact yooyu mën nañu ko utiliser mais day cher bu ko weesoo taal bi bu ko weesoo tamit lumière bi xam nga lumière bi sànq wax naa ko ci safara si mais bu dee foo xamante ni mën nga am lumière de courant tamit nga taal ko mu leer boo taalee lumière bi ci ron lumière bi nga def fa ndox ndox moo xam ne ni day am saabu bu ko defee bu ci dugg rek gunóor bu ci dugg rek day daal di dee waaw <breath> mais bu loolu weesoo tamit ba tey y a ce qu' on appelle la lutte préventive

voilà la lutte préventive boobu di ci wàllu fagaru mi ngi tàmbalee ca njiw ma ca nji ma

bu ko defee <smacks lips> nga tànn variété bu baax ba pare tamit ngay faral di ñuy faral di def liñ naan la jachère maanaam tool bi nga xam ne ren béyoon nga ko dugub bu beneen <hesitation> la rotation des cultures bu beneen atee nga bañ faa defaat dugub parce que tool ba nga fa defoon jangoro ya fa nekkoon ak gunóor ya desoon ci biir gatax yeeg yooyu ba tey ña nga fa boo fa ñewee defaat dugub rek dañuy daal di toppaat dugub ba nga fa def ren mais bu fekkente ne ni nag defoo fa dugub nga def fa beneen xeetu gàncax lu mel ni gerte <breath> parce que yenn <hesitation> souvent day am lu ñuy naan des cultures inféodées

wala ñu daal di voilà kon rotation des cultures boobu tamit <breath> baax na ci ren nga def fii dugub beneen yoon nga def fële kii te rotation des cultures xëy na dañuy wax <hesitation> fi mu toll nii ci problème gunóor yi rek mais am na yeneen njëriñ yoo xam ne te tamit am na ko

<hesitation> may fàttali tamit que ni <hesitation> dañuy wax ci gunóor yi ak picc yi

donc <hesitation> bu fekkente ne développé nga gunóor yi ba ñu pare ñu ñëw donc ci li nga xam moom mooy picc yi <hesitation> yan xeetu picc ñoom ñooy yàq ak naka la ñuy yàqee
<hesitation> <hesitation> voilà picc yi picc yiy yàq <hesitation> ñu ngi leen di wax <hesitation> mange mil

waaw picc yooyu dinañiy faral di yàq yàq yu métti sax ci gàncax yi parce que ñoom seen yàq dinañ yàq par exemple ci wàññi quantité bi parce que dinañ ci lekk mais dinañ yàq tamit ci di andi yeneen jangoro ci yeneen <hesitation> ci kii bi ci mbay mi prace que picc ku ne xam na ni fu mu dugg bu yàggee daf fay tagg waaw tagg yooyu mu fay tagg ay ñax yu muy jëlee feneen lañ ñëw di ko taggee si tool bi bu ko defee ñax yooyu dañuy ànd ak seen i doom ay jiw muy ñax yoo xam ne de mauvaises herbes maanaam xeetu ñax yoo xamante ne ni baaxut ci tool bi bu ko defee bu ko picc mi andee doom yooyu sax fi ci tool bi day gën a yokk yi te tamit picc yi bu ñu toŋee ci dugub jeeg aussi dañ ciy def seen i neefereeg yooyu <breath> loolu yëpp dina dem ba nëbal dugub bi bokk ak tamit li nga xam ne dañ ko ci ñoom dañ ciy lekk dañuy andi tamit yeneen germes ay feebar yoo xamante ne ni yu ñuy jëlee ci yeneen xeetu garab la andi ko foofu waaw kon picc yooyu ñoom i tamit dañuy yàq mange mil mooy yooyu ma lay wax fim toll nii popula seen population au niveau mondial ñu ngi koy estimée à un virgule cinq milliards waaw nga xam ne kon bëri nañ trop daaw nag ci côté Linguère sonaloon nañ fa nit ñi trop ba parce que bëri woon nañ fa ba jéggi dayoo mais ren nag yàlla def na taxut <hesitation> taxu leen a bëri noonu

voilà mujj gi ñu <hesitation> fexe ba dugg si ci yeneen zones yi liñ naan la bande milicole voilà ñu duggu si si waaw mais ren nag yàlla def na phénomène boobu amul quoi
<breath> comme li nga wax ci <hesitation> gunóor yi rek <hesitation> balaa

c' est ça waaw dugub yi ñoo <hesitation> gunóo kii yi

parce que yenn saa yi dañuy nekkag seen moromu picc yoo xamante ne ni wax dëgg <noise> ñoom du bokkuñ ci parce que boo leen di combattre yaa ngi <hesitation> traiter au niveau des dortoires maanaam yenn saa yi si garab da ngay gis ay garab yoo xam ne fa la ñuy tagg bëri fa voilà boo leen di combattre dañuy utiliser ay produits yu demee ni fenthion ah pour rey leen bu ko defante ne ni di nga leen rey waaye di nga reyaale aussi <hesitation> yeneen picc yu ci bokkul ay tamit yenn saa yi seen i tagg yooyu day nekk ci biir dëkk wala yu demee noonu <breath> day am ay effets secondaires ci environnement bi parce que produits yooyu baax mais day tollu foo xam ne ni du mun a ñàkk waaw mais nag <hesitation> dinañ yenn saa yi dinañ am dayoo boo xamante ni ni dañuy bëri ba buñ leen di traiter dañuy jël des moyens aeriens ay avions sax voilà di wër tool yi bu dee ay superficies yuyaatoo yaatu voilà def ci ay produits di leen di leen traiter

<hesitation> <hesitation> <breath> léegi à part donc <hesitation> produits chimiques yi ndax amul beneen méthode aussi bu ñu bu bu bu ñu mun a utiliser ci tool yi
waaw beneen méthode bi de moom xanaa mooy di leen dàq

boobu tamit méthode la <hesitation> <breath> léegi <hesitation> wax nga wax nga wax nga ko léegi ci sa biir wax nee nga <hesitation> daaw saytu nañ ko <hesitation> côté Linguère yooyu <hesitation> ren jii nii bi ngeen defee étude ngeen ne foofu macha allah

<hesitation> <hesitation> waa ren nag moom dans l' ensemble parce que li ko gën a waral aussi <smacks lips> mooy <hesitation> surtout bu dee gunóor y nga xam ne ñi ngi si dugub bi <hesitation> ren dugub bi ci boppam yàlla dafa def taxu koo bëri noonu moo tax gunóor yi tamit ci boppam <hesitation> de façon vraiment <hesitation> générale amul foo xam ne mën nañ fa constater yenn seuil yu <noise> jéggi dayoo yooyu <breath> waaw daanaka le seuil daal n' est pas atteint nul part waa xanaa bu fekkente ne ni ñebe bi <hesitation> ci fan yu mujj yii la ñu seetlu ne kootoot bi moom xaw na leen sonal ak ngolaan bi <breath> waaye yàlla def na comme ren moom ñi ngi sant bu baax parce que gunóor bi nga xamante ne ni moom mooy amsecta ñu koy wax awar bi <hesitation> sonalul béykat yi loolu parce que boobu moom bu ñëwee gàncax gi ba muy ndaw bi muy soog a sax ca la koy ca la koy yàq ba dootul màgg bu ko defee dara du fa ne <breath>

voilà bu ko defee dina ci bëri yoo xamante ne ni day rëcc balaa ñu mu leen di yàq dina fekk ñu récolter leen waaw au niveau de Louga sur le plan phytosanitaire mën nañu ne daal <hesitation> bëriwul jafe-jafe waaw <breath>
léegi nag ci wàllub <hesitation> conseil yow en tant que koo xam ne sa xam-xam dafa màcc ci jëm ci wàll woowu <breath>
<smacks lips> voilà li ñuy conseiller béykat yi di ko dalee ci <hesitation> ni ma ko waxee sànq rek ca tànnam jiw bi waaw parce que yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ne ni day tax <hesitation> gunóor yi duñ mënal gàncax gi dara tànnam jiw mi bu ñuy tànn jiw ñu tànn jiw bu sell bu ñu mënee am des variétés <hesitation> certifiées ba tey day gën a baax parce que variété yooyu am na si variété yoo xam ne <breath> même gunóor yi buñ ca nekkee tamit duñ ko mënal dara préparation du sol aussi parce que comme ni ma la ko waxee sànq am na yenn xeetu gunóor yoo xam ne dañuy des ci suuf si bu fekkente ne ni gunóor <hesitation> xeetu gàncax bi nga fa béy moom nga fay béyaat déwén

kon di def rotation des cultures ren nga béy fii <hesitation> gerte déwén nga def fee dugub <hesitation> weccente parcelles yi loolu da ciy baax waa am na tamit luñ naan les la lee les les jachères jachères yi moom loolu kooku day dimbali suuf si parce suuf soo xamne at mu nekk nga béy ko <breath> bu dee am nga possiblilité maleureusement fim toll nii jamono yiñ toll suuf dafa jafe moo tax jachère du yomb

parce que tamit <hesitation> suuf su néew doole tamit dina waral yenn feebar yi am ci gàncax beeg yooyu ba tax na booy kii préparer sol bi tamit netoyer ko bam set wecc lakk lépp waa <hesitation> bu dee dugub bi tamit booy <hesitation> tànn dugub bi boo amee ginnaaw bi nga amee jiw bu baax mën nga koo tamit xooj ci biir ndox xam nga boo ko xoojee ci ndox doom yi nga xamante ne ni ñoom ñoo gën a oyof dañuy féey ci kaw yi baaxul bu ko defee nga tonni yooyu yi gën a baax des ci voilà loolu yëpp bokk na ci ay xeetu yoo xamante ne ni dina mën adimbali gàncax gi ci gunóor yi

waa mais bu gàncax gi nekkee ci état de santé bu baax rek
<breath> ndax jàpp nga ni <hesitation> ci waxtaan bi am na tomb boo xamante ne <breath> <hesitation> waroon nañ cee waxtaan fekk man àggu ma ci muy loo xam ni yow da nga ko bëggoon na dolli ci émission bi balaa ñuy tàggatoo
waaw xanaa di gën a présenter waat
DPV
voilà parce DPV y a la direction de protection des végétaux nga xam ne moom moo nekk Dakar voilà am na ci biir tamit lu ñu naan des bases de surveillance et d' alerte waaw muy au niveau de huit waaw bu ko defee <breath> base de surveillance ak alerte yooyu bëri na ay partenaires yoo xamante ne ni dañuy liggéey ak õom pour <hesitation> dëkk àll yi nga xamante ne ni tamit xamuñu ko y a des comités de lutte villageoises nga xamante ne ni ñoom yenn attaques yeeg yenn kii yu bëri yuy soog a feeñ ñoom ñoo koy alerter waa base bi du jar sax ay techniciens di ñëw di yéeg kii yeeg yooyu bu ko defee ñenn village yi nga xam ne amuñu ko <breath> nañu rapprocher service DPV yooyu ñu créer leen des comités de lutte villageoise <breath> de sorte que nga xam ne ñoom dinañ leen former <hesitation> ci nan la ñuy surveiller yenn ravageurs yi même dinañ leen jox ay produits nan lañ leen di traiter balaa ñuy jéggi dayoo <breath> voilà bon DPV fi mu toll nii am na huit bases yoo xamante ne ni au niveau des zones écologiques partout le Sénégal ah am na ay base yu mu fa def ñi ngi toll huit voilà mais bases yi dañ koo répartir de sorte que nga xam ne niveau écologique zone écologique bu nekk rek <breath> <hesitation> dina am base boo xam ne ci la bokk moo ko couvrir <breath> huit yooyu boo ko seetloo mooy la base de Noto la base de Daara y a la base de Ogo y a la base de Richard Toll la base de Nganda à Kaolack <breath> <hesitation> la base de Kolda la base de Missirah la base de Sokone voilà huit bases de surveillance et d' alerte phyotosanitaire yooyu ñoo nekk Sénégal
léegi Louga fii base bi fii moom fu mu fu mu féete
Louga fii mi ngi bokk ci base su Daara
ci base su Daara
maanaam base bu nekk du chaque région moo am base mais def nañ ko de sorte que base bu nekk dina couvrir lu yaatu

ñun dañuy wër di <hesitation> def liñ naan prospection

ngeen signaler waa Daara
voilà
waa mu ngi door a toog donc à part <hesitation> problème mu gunóor yi ginaar yi <breath> ndax yéen
waaw bon ñun DPV moom ci liñ ko gën a xam mooy protéger gàncax gi mais avant d' être <hesitation> un agent de la DPV je suis un technicien d' agriculture
très bien
kon ama na sànq wax naa ko parce que dama bañoon a xóotal ne la yu demee ne rotation des

voilà mais am na yeneen activités yu bëri yoo xamante ne ni dañ koy def waw <breath> ñun waa agriculture
dëgg la donc waxoon nga ko mais da nga ciy <hesitation> ren jii bi ngeen saytoo mbay mi ban concluson ngeen tirer par rapport ak at yii jàll
voilà ren nag conclusion bi ñu tirer mooy que ni il y a eu une installation tardive de la pluviométrie

voilà <hesitation> mais mujj na yàlla mujj na defar lépp waaye nag problème bi mooy tamit am na si loo xamante ne ni jot naa <hesitation> jot naa jot naa yàqu ba pare waaw parce que am na ci tool yoo xamante ne ni wax dëgg mujj gi mënuñu woon a résister mais li si jot a rëcc daal alhamdulilah baax na mais nag <hesitation> bu fekkente ne ni taw bi gënoon naa teel a <hesitation> bu dutoon pause pluviométrique bu yàgg boobu daal dina doon gën a baax waaw par rapport ak ni ñu jaaxlee woon <noise> ci début beeg yëpp vraiment fi mu toll nii dans l' ensemble les cultres se portent bien voilà et les récoltes aussi sont sont prometteux
<breath> xam nga taw bi moom nekkul ci lu ñu mën a maitriser

waaw waaw loolu moom <hesitation> yàlla <hesitation> def na liñ ci mënoon a gën a def mooy que ni di créer liñ naan des variétés actives waaw parce que loolu sax moo ñu dimbali ren <hesitation> tey jii nii bu dee ñebe bi ay variétés yu mel ni malax bu dee gerte gi ay var variétés yu mel ni la 55 437 muy ay variétés à cycle court yooyu moom bu ñu ko amee rek comme que <hesitation> taw bi mënuñ koo maitriser <breath> mais muy variétés yoo xamante ne ni seen cycle gddul xëy na ndox mi lu muy néewnéew dina dina mun a ñor ci diggante bi

en tout Momadou Sonko dañ lay sant di la gërëm <hesitation> li tubaab di wax naan l' émission tire à sa fin
voilà sama kaddu gu mujj bon d' abord di leen remercier ci invitation bi di nuyu aussi sama yeneen collègues yi ma bàyyi foofu ku ci demee ni <hesitation> Cheikh Mboup Cheikh Omar Fouti Mboup

voilà ak doyen Tall voilà di nuyu sama collègue yëpp daal yéen i tamit di leen gërëm bu baax <breath> di wax tamit béykat yi ñu gën a farlu ci wàll defar seen tool yeeg yooyu ak di wut jiw yu baax waa
<hesitation> jërëjëf kon Momadou Sonko waaye jërëjëf <hesitation> yéen tamit yéen mbokku auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi ñu doon déglu waaye rawtina béykat yi nga xam ne <breath> émission bi amal na leen njëriñ lool xam naa ne nag nii rek lañ koy daal di wéyalee <breath> di leen jox dig daje ba <hesitation> beneen yoon ci beneen émission boo xamante ne seen projet ECHO moo leen koy jagleel <breath> tey jii nag ñu doon waxtaanee ci gunóor ak picc yi nga xam ne ñoo yàq <breath> mbéy mi ngeen gisoon ngeen déggoon ci kii di Momadou Sonko <breath> <hesitation> wax ju am solo ji nga xam ne wax na ko ak conseils yi nga xam ne joxe na ko <breath> kon nag sant nañ leen gërëm leen di leen jox dig daje ba beneeen yoon incha allah